Goor ak jigeen bu taxaw, ñingi sol kompalet niñni nuroo kompalet, jigéen bi mi ngi jël benn loxam bi tekko ci kow dëni goor bi, ceenam gaangi xawa fereñ, jigeen bi loxo mbubom bi nuroowukat pis bu nurure goor gi, loxo mbu bay pis bi dafa wirax.

Bandeerab réew la, bandeer bi nak mingi am ñenti kuloor, ci kow kuloor bu ñuul moo fa nekk, kuloor bu ci diga bi bu weex la, bu ci roon kuloor bu weerta la, ci koñ binag kuloor bi bu xonxa la bu xaalamenni, xalaminni bopp neegu ñax.

Biir boolu njampe ak saabu la, ci biir bool bi, bool bi mi ngi am ay bëndal, ci biir bool bi ñaari njamte nuy fuf non, njampe yi nak benn bi buñuul la, benn bi bu oraans, seen boor bomba tamit muñ fa, bombokaay cin, mun ci biir booli saabu bi tamit.

Ati jigeen yu àndala kenen ki ci koñ bi mngi sor kompale bu wette kompale bina mungi andesenek góur góur yu nak moo nekka ngiiti réew bu fi joge bu yaggut keneen ci ci jigari mungi tie sagg bu weexe keneen ki ci koñ bi nak konum garaam bu bala sor loxambi mu ngi xawa aju wayenteewudara.

Lii ay pan yu jokkalante la, pan bu ci suuf bu ñuul la, pan bu ci kow bu oraans la, pan bu ni tamit muy ame ñaari njàpp, nyingi tegee ci koo karo yi daggit daggit.